Imiganu lamankomitsho lenkezo. Kugezisiwe kwachaywa phezulu kwengalane, eyakhiwe ngezigodo. Kuthi lapho okulengalane khona, kulezihlahla ezinde, lotshani.

Umama oyisigulane uhlezi phezu kombheda. Umama lo ufake lokhu okuvikela emagcikwaneni okuvala amakhala lomlomo. Umuntu ongu Dokotela loba ongu Mongikazi ogqoke amagilavi ezandleni ukhona uyamnceda lumama.

Umama uvule ingalo yakhe lapho evulela ukubana udokotela amhlabe ijekiseni umama lo ugqoke okokuzivikela emakhaleni lemlonyeni ukuze engabambi igcikwane kukhona abanye odokotela ababukeleyo ukuthi kuhamba kanjani.

udokotela wesimami loba umongikazi ogqoke ibhatshi elimhlophe wagqoka njalo amagilovisi alombala oyisibhakabhaka wasefaka amagilazi uhlola umuntu ongu baba ukuhamba kwakhe kwegazi emzimbeni ukuthi lihamba kuhle na

Umongikazi osebenza esibhedlela umunya umuthi embodleleni ongumuthi wokuhlaba umuthi lowu ufuna ukuwuhlaba isigulani esingezwa kuhle kuthi yena umongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe lelembu elivale emakhaleni ukuzivikela emagcikwaneni

incitshi kwezezimpilakahle zihlaba umntwana ijekiseni eyiyo ezamvikela emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo lapho bekhula unina walolu usane ulubambile ukze lungakhali kakhulu njalo lunga yeqayeqi umongikazi eluhlabe kakuhle

omama abalamantwana abancane abagqoke izikipa ezilombala omhlophe baphethe abantwana besokusithi omongikazi loba odokotela baphethe ijekiseni uyahlaba laba bantwana ukuze ebavikele emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo engasuka ibahlasele

Ingcitshi ezibona ngezempilakahle zigaxe izigxingi zazo lezi ezisetshenziswa ukufafaza lapho befafaza imithi ebulala amagcikwane afana legcikwane le Covid 19 laba bagqoke baphelela izigqoko ezibavikelayo kulawa magcikwane.

Abantwana besikolo bafika endaweni lapho okuhlolwa khona ukubana banjani, abala yini umkhuhlane. Abantwana laba bagqoke lawa amalembu okuzivikela ukuthi umuntu abambe amagcikwane. Bayahlolwa ngumuntu owezempilakahle ophethe umtshina.

Udokotela welapha ugogo, uhlaba ijekiseni engalweni. Uthi ugogo uyazi lungiselela ukuthi ahlatshe ijekiseni leyi. Njalo ugogo ugqoke lokhu okokuzivikela amagcikwaneni okuvala amakhala lomlomo.

Ibhakane elisetshenziswa yilaba abakhankasela ezempilakahle. Lelibhakane liyalimukisa abantu ngobungozi bobu bobutshapha. Ukuthi bungabangela imikhuhlane efana labocholera, imikhuhlane yesihudo. Lapha kuyaxwayisa abantu begqugquzelwa ukubana bahlale behlanzekile begeze izandla zabo ngazozonke iskhathi, ukuze bevikele imkhuhlane.

Abezempilakahle bahlome baphelela. Bagqoke impahla ezitshiyetshiyeneyo ezihlanganisela amagilovisi, izingwane, amabhatshi, lokunye okokuvala ubuso ukuze umuntu engabambi amagcikwane lemikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

owezempilakahle ugqoke waphelela ukuze azivikele emacikwaneni uya kusigulane uyasinika ukudla isigulane lesi silomkhuhlane othelelwanayo yikho egqoke kanje ukuze engathathi umkhuhlane

Odokotela abanengi bayancedisana ukulungisa impahla zabo abazigqokayo ukuba bazivikele emikhuhlaneni impahla lezi zihlanganisela amajazi lalokhu abakufaka emakhaleni lase mlonyeni ukuvikela ukubana bengahotshi amagcikwane.

Umama ukhelela amanzi ecibini ngesigubhu. Ubaba ulungisa ibhasikili lakhe ayilo alisebenzisa ukuhamba egijima esiya endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Kule indawo kule zihlahla ezilombala oluhlaza tshoko okuhlanganisela njalo lotshani.

Ingcitshi zezimpilakahle ezinye zimile, ezinye zihlezi phansi. Lezi ingcitshi zihlanganisela abantu abangobaba labangomama. Zimelapha zimelele ukuthatha umpikitsha ngemva kokuqeda umkhankaso wabo weze mpilakahle.

Umuntu ugeza izandla zakhe, uzigezela ukubana zingabi lamagcikwane lapho nxa esebamba ukudla. Amanzi la aphuma ngethumbu apontshwa esuka esizibeni kanengi kanengi amanzi la ayasiza abantu, umphakathi ekwenzeni izinto ezihlukahlukeneyo ezakhayo empilweni.

Umama uvela kukha amanzi esibholaneni noma edamu kumbe emfuleni uthwele amabhakede amabili elinye elibomvu ulifake ekhanda kuthi elinye elilombala olithanga ulilengisile esandleni sakhe sokudla.

Ingcitshi zempilakahle zenza umkankaso omayelana ngemikhuhlane etshiye tshiyeneyo, kukhona obaba abayibo abalandelayo lomkankaso, kukhona njalo abantwana abakhangeleyo emaphepheni okubhaliweyo ukuze bafunde.

Ibhakane elingumkhankaso wokulinganisa amalungelo abantu besilisa labesifazana liyachaza amanyathela asethethwe ngeminyaka ngeminyaka kusuka emnyakeni ka2018 kuze kuyefika emnyakeni ka2021.Zikhona izilinganiso zamanyathela asethethwe lokunye osokwenziwe okuyimizamo yokulinganisa lamalungelo.

Omama abanengi bahlezi phansi emabhentshini esibhedlela balande ukuzohlabisa abantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane etshiye tshiyeneyo umama uphethe umntanakhe umama lo umile njalo uphethe ingwalo lezi ezichazayo ngomntwana.

Umongikazi uhlaba ugogo ijekiseni engalweni lugogo uzwa ubuhlungu ucimezile lapho emelela ukuhlatshwa ijekiseni umongikazi ugqoke ilembu elivale amakhala lomlomo leli lembu liyavikela emagcikwaneni.

Umntwana osakhulayo uphakamisa inkonxa yokukhelela amanzi , ulapho okukhiwa khona amanzi ku tap kukhona umuntu omdala olapho okhangeleyo ukubana umntwana ukha kanjani amanzi ezimpimpini eziyizo ezifolileyo lapha

Abantu bomphakathi abahlanganisela obaba labo mama lezinye ingatsha zika hulumende ezihlanganisela amapholisi labanye abatshiyatshiyeneyo bathe gwaqa ngaphansi kwe tende lapho abafundiswa khona ngeze zimpilakahle. Lowo othungamela umkhankaso laye uyaxoxisana labo ngezinto ezitshiyetshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle abangabaqeqetshi bahlezi etafuleni bayaxoxisana kabanzi ngemikhuhlane esibhahile. Lapha kuhlangene obaba labomama abagqoke amayembe lamajazi. Phezulu kwetafula leyi abahlezi kiyo kukhona amankomitsho etiye kukhanya banatha itiye.

Ubaba oyingcitshi kwezezempilakahle umile phambili komphakathi lapho exoxisana labo ngokuthi bengaziphatha njani kuhambiswe njani ukuthi abantu bebe lempilakahle lowo ngumkhankaso oqakatheke kakhulu ngemuva kwakhe kukhona ibhakane elibhaliweyo mayelana lalowu umkhankaso.

Umuntu ongumama uvule ingalo yakhe bamhlaba ijekiseni ngumongikazi umama lo ukhanya eyesaba kakhulu ijekiseni kayijwayelanga bamhlaba nje ukubana ezivikele emikhuhlaneni loba bamhlaba ijekiseni yabomama eyokuqoqa izimuli.

Abantu abayizikhwica mfundo labaqeqetshi kwezempila kahle, bathegwaqa bahleziphansi, bayaxoxisana kabanzi ngokwezempilakahle okuthatha indawo emhlabeni. Lababantu bagqoke kuhle, njalo kukhanya bengabantu abaphucukileyo.

Incitshi zezimpilakahle incitshi lezi zimile kuthi omunye wabo uhlezi phansi ngsphambi kwabo kukhona itafula, itafula leli phezu kwalo kule khomputha okuyiyo abayisebenzisayo umunye wabo uvula amaphepha kuthi umama omileyo lapho ukhanya elinde ukuzoncedwa abantu laba bonke bazivalile emakhaleni ngamalembu owokuvikela emacikwaneni

Abantu abanengi abahlanganisela amajaha lamantombazana babuthene bamelele ukuthatha imifanekiso ngemva kokuqeda imikhankaso yabo emayelana lempilakahle kwezengqondo.

Ubaba olomkhuhlane wenqondo ubaba ugqoke impahla ezidabudabukileyo ngoba elengqondo ezingathathi kuhle njalo ubaba lo ungcolile umnyama tshu emehlweni ngengcekeza lenwele zimahlahla ngoba kazi kami njalo azigezwa

Omama labobaba bahlezi phansi ezitulweni bayaxoxisana ngendaba yezempilakahle lokuphatheka kuhle kwengqondo kukhona omama abasephathi kwabo abayibo abakhokhela lumkhankaso.

Abantu abatsha abanengi abaqgoke izikipa ezifanayo ezilombala oyisibhakabhaka bafolile balungele ukuthatha umpikitsha ngemva kokuqeqetsha lapho abebefundiswa khona ngezezempila kahle kuthi labo abebe khokhela umkhankaso lo owezempila kahle bakhona labo balabo laba abantu abasakhulayo

Igcitshi engumama kwezempilakahle uxoxisana logogo ovela emphakathini ugogo lo laleyi igcitshi bahlezi emabhentshini kuthi ugogo uvalile amakhala ngalokhu okulilembu okokuvikela amagcikwane.

Umfanekiso obonisa ingaphakathi yomuntu kabanzi. Kutshengise ingqondo yomuntu kanye lobuchopho lokunye okutshiyeneyo okutholakala ekhanda lomuntu lokuthi izinto lezi zime kanjani.

Ingcitshi yezempilakahle ixoxisana labomana ababili , laba omama bathethe abantwana babo abancane, kuthi lapho abakhona kusemkulwini ngoba kubonakala izinto ezifanana lamagedlela lamafuriji kubekhonanjalo lamakhabothi. Phezu kwetafula lapho okuhlezikhona ingcitshi yezempilakahle kukhona umakhalekhukhwini wakhe.

Abantwana besikolo abaningi babuthene bathe gwaqa bayathokoza, baphakamise izandla ngemva kokufundiswa ngezempilakahle. Bayakujabulela, njalo bajabulela laba abantu abazincitshi kwezempilakahle ababuye lalo umkhankaso omuhle kangaka.

Esibhedlela lapho okulatshwa khona abantu kukhona amabhentshi okuhlala khona abantu nxa befolele ukuthi behambe beyebona abezempilakahle kuthi njalo kukhona laba abesibhedlela abayibo abasebenza emawofisini abalamabhuku lamakhompiyutha.

Esibhedlela lapho abantu abalatshwa khona. Abantu bahlezi emabhentshini bafolele ukubona omongikazi. Kuthi etafuleni yabo mongikazi kukhona amakhompiyutha lokunye okutshiyeneyo okusizayo ukwelapha abantu.

Umama ongezwa kuhle uyahambahamba endlini lapho okulaliswa khona abantu abangezwa kuhle. Umambule onguye ovikela imiyane ulengisiwe phezulu ephahleni. Kulefasitela eliyilo elingenisa ukukhanya kule indlu yabantu abagulayo.

Ibhakane elilezixwayiso ezimayelana lokuthi abantu abalapha benze njani ngesikhathi kudaleka ingozi ezingahlanganisela umlilo noma nje ukuna kwezulu okudlulisekileyo. Kuyaxwayiswa ukuthi abantu behambe bayengaphi bebuthane bathathe waphi amanyathelo okuzivikela engozini lezi.

Esibhedlela lapho okulatshwa khona abantu kukhona indawo le evalela izulu ukuthi linganethi abantu nxa behamba besuka kweyinye indlu besiya kwenye indlu lalapho izigulane ezifola khona nxa zilindele ukungena phakathi zibone omongikazi labodokotela.

Odokotela ababili abagqoke impahla eziluhlaza njalo bazivikela emakhaleni lemilonyeni ngamalembu aluhlaza. Odokotela laba basendaweni abasebenzela khona, njalo kukhona imitshina eyiyo abayisebenzisayo, abalunguze kiyo ngamehlo.

Ibhakane elitholakala ngaphandle kwesibhedlela. Leli ibhakane lilombala obomvu laselibhalwa ngamabala amhlophe achazayo ibizo lalesisibhedlela Kuthi ngemuva kwalo ibhakane kulomduli wesibhedlela.

incitshi kwezempilakahle igqoke ibhatshi njalo ibambe lokhu okuthiwa yi mic ume phambi komphakathi lapho efundisa khona abantu ngezempilakahle lokuziphatha kuhle lokuzigcina bengabantu abaphile kuhle lokuthi izinto zibanjwa njani ekuzivikeleni emkhuhlaneneni etshiyeneyo

Ibhakane elide elimhlophe. Leli ibhakane libhaliwe ngamabala amnyama. Lichaza ukubana ngesikhathi sengozi abantu abakulindawo kufanele bethathe waphi amanyathelo ukuze bazivikele ekulimaleni kuleyo ngozi. Ngaphansi kwebhakane kukhona utshani obuhlanyeliweyo obuluhlaza tshoko.

Ujaha okhubazekileyo ongela nyawo olulodwa usebenzisa izigodo ezimncedisa ukuhamba ulamde ukuzobona udokotela lapha esibhedlela kukhona abantu asebehlezi befolele ukubona udokotela

Izigulane zilalisiwe emibhedeni esibhedlela kuthi lapho ezilele khona zimbathiswe ingubo ezibomvu phezu kwazo kukhona umambule lo osebenza ukuvikela iminyane ukuthi ingalumi izigulane njalo kulamafasistela ayiwo angenisa ukukhanya kuleyondlu.

Osisi ababili bahlezi phansi. Omunye ukhanya emduduza lowu obambe isihlathi uhlulukelwe. Lowu ohlukelweyo ugqoke isigqoko esibomvu wagqoka lekepesi elombala wamabutho. Lo omduduzayo ukhanya egqoke amangilazi wagqoka lesigqoko esimnyama.

Odokotela abazezimpilakahle Kanye lamongikazi bakhangele labo abagulayo abalalisiweyo embhedeni bebanika usizo ngesikhathi sokubhoda kwabo lapha yindlu eyabobaba lapho abalaliswa khona nxa begula.

Esibhedlela lapho abantu ababuya khona ukuzosizwa uma betshisatshisa kumbe bephathekile ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lapha esibhedlela kukhona izakhiwo okuyikho lapho okuhlala khona izisebenzi zesibhedlela, njalo ngaphandle kukhona utshani obuqunyiweyo kakahle ukuze nuhlale bubukeka.

Abafundi abagqoke amayembe amhlophe bathe gwaqa bahlezi ezitulweni bayalandela okufundiswayo phambi kwabo besokusithi ematafuleni abo kukhona ingwalo okuyizo ababhala kizo lokho abakufundiswayo. Bayafundiswa ngokuziphatha kuhle langokuhlanzeka njengoba bengabantwana abangamantombazana.

Ingwalo ezimayelana lezezimpilakahle. Ziqoqiwe zafakwa ekhabothini njalo zifolisiwe kakuhle. Ingwalo lezi ziyasetshenziswa ukubala ukuze abantu badingisise kabanzi ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Odokotela ababona ngezezempilakahle bahlola igazi leli ebebelithatha ebantwini ukubana alila yini amagciwane. Bahlolela endlini lapho abasebenzela khona okulezimpompi zamanzi leminye imitshina etshiyeneyo ebancedisa ukwenza imisebenzi yabo kakuhle.

Odokotela labanye abazingcitshi kwezezimpilakahle bayahlola ingxenye lezi abazithethe ebantwini njalo omunye wabo uyabhala ebhukwini okuyilokhu akubonayo njalo laba abantu bagqokile impahla zokuzivikela ekubambeni imikhuhlane.

Ibhakane elitshengisa indawo lapho okuncedwa khona abantu abangaphilanga kuhle indawo le ibizwa ngokuthiwa yiRwanda Biomedical Centre iyanceda abantu ukuphila kakuhle njalo lokuthuthukisa isizwe.

Ibhakane elikhomba izinto ezitshiyetshiyeneyo ezimayelana lemfundo lezempilokahle. Kukhona odokotela abakhanya bephathekile behlinza umuntu. Futhi njalo abantwana besikolo bakhona lapha abafundiswayo. Basesikolo bayafunda. Njalo kukhona amadoda labo axhuma amasolar ukuze abantu bathole ukukhanya lokunye okutshiyetshiyeneyo.

Abantu abakhokhela umkhankaso wezempilakahle lokucubungulisa kabanzi ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo bahlezi phambi komphakathi lapho abaxoxisana khona labo mayelana lemikhuhlane leyi kuthi labo abantu abanengi abahlezi phansi labo balalele ukuthi kuthiwani.

Ibhakane elilimukisa abantu ngomkhuhlane wetshukela. Lelibhakane liyachaza ukuthi umuntu nxa eselomkhuhlane wetshukela uzizwa njani okuhlanganisela ukuthi umuntu uyabe sezizwa ewomile kakhulu njalo esizwa ukuthi kumthuma ukuyesambuzini okungaqondanga njalo lokuthi akasaboni kuhle emehlweni lokuthi umuntu uyehla isisindo kakhulu.

Umuntu ongubaba ulalisiwe phansi kukhanya akezwa kuhle kumbe uqalekile , bakhona abazingcitshi zezempilakahle odokotela abalapha abakhanya bamnika usizo lumuntu , bonke laba abantu abalaye lapha bazivikele emakhaleni bagqoke amalembu okuvikela ukuthi bangabambi amagcikwane

Emakilinika lapho abantu abangezwa kuhle labanye abazithweleyo abasebelungele ukukhululeka abahamba khona besiya bona odokotela ukuze bebasize ezifeni ezitshiyeneyo lesi isibhedlela silezakhiwo ezinengi

Abezempilakahle, abahlanganisela abangamadoda labangomama, basiza umphakathi. Basesibhedlela, balapha abantu ababuye ukuzadinga usizo. Abalezifo ezitshiyetshiyeneyo. Abanye balaba sebexhunyiwe imitshina eyiyo esebenza ukwelapha.

Umphakathi uthe gaqa esibhendlela lapho abaphiwa khona izinto eziyikudla ezokuzincedisa. Lezi izinto zihlanganisela orayisi, otshukela, amafutha okupheka, osepa kanye lesawudo.

I Ambulesi elombala omhlophe lamanye amabala abomvu imile ilindele ukuthwala abantu abaphathekileyo. I Ambulance iyasiza kakhulu iyagijimisa abantu esibhedlela ngokuphangisa kungakawonakali ,iyathwala abantu njalo abahelelwayo labanye abalezifo ezitshiyetshiyeneyo esezibucayi.

Ujaha osebenza kwezempilakahle ,uthwele ibhokisi elilemithi ukuze imithi igcineke kakuhle ifakwe kulelibhokisi. Uhamba layo uyihambisa lapho okufanele isebenze khona. Uthi ngemuva kwakhe kukhona abantu abanengi ababuye ukuzocubungula ngezezimpilakahle.

Udokotela oyingcitshi kwezempilakahle ugqokile umtshina wakhe endlebeni .Umtshina yiwo osebenza ukukhangela ukubana inhliziyo iyasebenza kakuhle ipompa igazi njalo udokotela lo ubambe ugogo uyamelapha umxhumile imitshina yakhe .

Esibhedlela lapho abantu abathola khona usizo uma bengazwa kuhle, lapha esibhedlela abantu bahlezi emabhentshini bafolele ukungena ngaphakathi ukuze babonwe ngomongikazi labo odokotela ,kulesi isibhedlela kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo zaqunywe kakuhle ukuze kubukeke.

Esibhedlela lapho okulatshwa khona abantu abaphathekileyo kuhlezi abantu abayizigulani emabhentshini bafolele ukungena phakathi bebonwe ngabo mangikazi labo dokotela bethole usizo belatshwe izifo ezibakhathaza emzimbeni wabo.

Umntwana omncane ukubo Dokotela. UDokotela ugaxe umtshina wakhe awufake endlebeni. Umtshina lo ngowokuhlola ukubana inhliziyo ipompa igazi kakahle. Umntwana lo uphelekezelwe ngu nina onguye omnakekelayo ekhangela ukubana u Dokotela wenza njani.

Ibhakane lesbhedlela lelibhakane libonakala umuntu nxa engena esangweni lesbhedlela lapha kuthi ngaphandle kwesbhedlela kukhona igceke lapho okufakwa khona izimota njalo isibhedlela lesi silezakhiwo ezinengi.

Isigulane silele emabhentshini esibhedlela simelele ukuphiwa usizo. Kuthi njalo kwamanye amabhentshi kuhlezi ezinye izigulane lazo ezifolele ukungena ukuba zibone umongikazi. Lapha emdulini esibhedlela kukhona amaphepha anamathiselweyo alezixhwayiso ezitshiyeneyo.

I ambulesi ethwala abantu abagulayo noma abaphathekileyo kube lalaba kumbe abanye abayabe sebehelelwa. I ambulesi le ilombala omhlophe yasibhalwa ngamabala abomvu, besekusithi phezulu ilezibane eziyizo ezikhanyasayo ukuze ezinye izimota ziyibone emgwaqweni ziyivulele indlela ihambe.

esibhedlela lapho abantu abelatshwa khona lalapho abantu abazithweleyo abakhululeka khona kulesi isibhedlela kukhona izihlahla ezihlanyeliweyo zasikwa kakuhle ukuze zikhanye zibukeka kukhona njalo izigulane ezihambahambayo zingena ziphuma lezindlu lapho okumele zibone khona odokotela

Esibhedlela lapho abantu abasizwa khona ukwelatshwa izifo ezitshiyeneyo lokukhululeka uma bezithwele. Kukhona amabhentshi lapha abantu abahlaliswa khona ngesikhathi befolile befolele ukuz ukungena bebone abesibhedlela odokotela.

Esibhedlela lapho okulaliswa khona abantu abagulayo. Abantu abagulayo bayaxhunywa leyi imitshina etholakala esibhedlela ukuze balulame ngokuphangisa. Njalo omongikazi abazingcitshi kwezempilakahle yibo abayabe bebakhangele abantu kuyonale indawo eyimtholampilo

Emtholampilo lapho abantu ababuya khona nxa betshisa tshisa noma bengezwa kuhle kumbe nxa bezithwele sebehelelwa ukuze bathole uncedo kulesi isibhedlela kulomduli oyiwo obiyileyo isibhedlela njalo udlula intambo zamagetsi.

Ama ambulensi athwala abantu abagulayo amile lapha alungele ukuthwala ukubizwa endaweni ezitshiyeneyo ukubana eyothwala abantu abangezwa kuhle, isibhedlela lesi sifulelwe ngamazenge alombala oyisibhakabhaka kukhona njalo abantu abahamba hambayo abayizigulane abalande ukuzosizwa lapha ngabezempilakahle.

Odokotela noma abezempilakahle babambe umfana omncane osakhulayo bayamncedisa ukuhamba lapho bengena laye esibhedlela esiyakwelatshwa kuthi unina uyalandela laye emuva ebhabhule umnawakhe walo umfana.

Abantu bezempilakahle, abahlanganisela abangobaba labomama. Bahlezi phansi, ezitulweni ezimhlophe. Balandela izifundo abaziphiwayo, ngulo oyingcitshi ophambi kwabo. Laba abantu bagqoke impahla ezitshiyatshiyeneyo, njalo abanye babo bagqoke okokuzivikela emakhaleni lasemlonyeni, ukuze bengabambi amagcikwane.

Isibhedlela lapho abantu ababuya khona ukuzolatshwa izifo ezitshiyetshiyeneyo labanye abazithweleyo ababuya ukuzokhululeka khona lezi zibhedlela zibiyiwe ngensimbi ukuze kungangeni inyamazana lamasela

Umphakathi umenyiwe esibhedlela lapho abazophiwa khona ukudla okutshiyetshiyeneyo okugoqela itshukela, ifulawa., irayisi lesepa ukuze bahlale behlanzekile. Ukudla lokhu kuphiwa zinhlanganiso ezizimele zodwa.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo amanye asemaphakethini kuthi amanye asemagabheni amaphilisi la alembala etshiyeneyo amanye alombala olithanga kuthi amanye amhlophe lamaphilisi ayelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo emzimbeni yabantu akhanya engamaphilisi aqoqwayo ayalungiswa ngemihlobo langemihlobo yawo.

Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo alembala njalo etshiyeneyo abuthelelwe kuthi akhona njalo amanye amaphilisi asemagabheni atshiyetshiyeneyo leminye imithi ehlanganisela imithi yokuhlaba abantu abagulayo

Owezempilakahle ubambe umabonakude wakhe lapho agcina khona imininingwane emayelane lemithi le ayisebenzayo. Usisi lo oyingcitshi kwezempilakahle uyaqoqa amaphilisi lemithi emakhabothini ewafaka ngendawo ngendawo njalo ngemihlobo langemihlobo .

Isitolo lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha izifo esitolo lapho okulama khabothi amakhabothi lapho yikho okuqoqwe khona amaphilisi lemithi etshiyeneyo okuhlanganisela lamafutha eyenzwa ijwabu muntu libelutshelezi

Indoda eyezempilakahle sesebenza esitolo esithengisa amaphilisi. Siyaqoqa amabhokisi amaphilisi leminye imithi emakhabothini. Imithi le iyimihlobohlobo etshiyeneyo njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo.

Incitshi kwezempilakahle zihlezi ematafuleni ziyaxoxisana lapho ziyenza umkhankaso wezempilakahle laba abazincitshi kwezempilakahle bagqoke izikipa ezimhlophe abanye bagqoke amabhatshi amhlophe

Isigulane esingumama silalisiwe embhedeni esibhedlela. Isigulane lesi siqamele umqamelo omhlophe saxhunywaxhunywa imitshina etshiyeneyo eyokusinceda ukuthi silulame njalo sixhunyiwe amathumbu lawa angenisa ukudla emzimbeni waso.

Ibhakane elikhankasayo ngezinhlelo ezivikela imvukuzane yabomama le ebakhona esibelethweni ebenza bengasazali kakuhle. Imvukuzane le ibhahile kakhulu kulezinsuku njalo iluhlupho.

Untombazana olelihlo elibuhlungu. Ilihlo leli likhanya lihlaliwe lilobuhlophe obukhona phakathi. Ilihlo leli lihlengezela inyembezi lifuna ukubana libonakale ngabaqeqetshi bezempilakahle ukuze luntombazana aqale ukubona kuhle.

Udokotela unceda isigulane esilalisiweyo esibhedlela saxhunywa njalo amanzi la angeniswa emzimbeni ukuze angezelele igazi. Lesi isigulane sembathiswe ingubo ukuze sihlale sikhudumala.

Abantu bezempilakahle bahlezi lezigulane bayazihlola izandla zabo. Laba abantu bezempilakahle bagqokile amagilavusi ezandleni ukuze bazivikele emkhuhlaneni. Kuthi ngaphezulu kwamatafula abo kukhona amajekiseni okuhlanganisela leminye imithi eyimihlobohlobo etshiyeneyo.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe umile lapha lomuntu ongumlungu bayabonisana kumakhala ekhukhwini kukhanya udokotela uyamfundisa lomuntu ukuthi kuhamba njani beqhume ebulenjini bedingisisa ngemikhuhlane etshiyetshineyo.

Ubaba ogulayo ulalisiwe esibhedlela ubaba lo akezwa kuhle. Kukhona udokotela onguye oyelaphayo lubaba umlalisile embhedeni uyamhlola. Udokotela lo ugqoke ibhatshi elimhlophe eliyilo eligqokwa ngodokotela uma besebenza. Kuthi esandleni ulayo indadatho yakhe.

Abezempilakahle bahlezi phansi bakhokha umoya ngemva kokusebenza kanzima udokotela wesilisa ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe elabodokotela kuthi ngaphambi kwakhe etafuleni ufakile umakhala ekhukhwini wasebophela inkombalanga yakhe esandleni sakhe sokunxele.

Untombazana ubambe ikhanda ulifithizele njalo uvale amehlo okukhomba ukuthi uzwa ubuhlungu ikhanda liyamtshaya okunzima kakhulu .Futhi untombazana lo ugqoke inkombalanga esandleni sakhe sokunxele .

Umongikazi ogqoke isigqoko esilombala oyisibhakabhaka uxoxisana lesigulane lesi esingukhulu esihlezi phezulu kwesofa uyasibonisa ukuthi kwenze njani ukuze ukhulu alulame ngokuphangisa.

Umfanekiso okhomba amaphapho lomkhuhlane lo owokukhwehlela lowesifuba uyatsho ukubana umuntu olomkhuhlane lo ukhanya ngani njalo ukuthi engazivikela kanjani ukuze umkhuhlane lo ungathathi impilo yakhe

Untombazana ongumlungu uqubukile lapha eqolo. Ukuqubuka lokhu sekwenze ijwabu lakhe lababomvu. Kukhanya kulamaqhubu. Njalo uyalunywa kakhulu! Kukhanya ezinwaya ngenzipho kakhulu lapha emuva, njalo usedlephekile.

Untombazana ulalisiwe embhedeni esibhedlela kuthi udokotela uphethe umtshina wakhe uyamhlola luntombazana entanyeni. Uyamhlola ukuba kuyatshisa kumbe uyaqanda .Uthi uDokotela lo omhlolayo ugqoke ibhatshi elimhlophe eliyilo eligqokwa ngo Dokotela isikhathi besebenza.

Umama osekhulile uhlezi esitulweni akezwa kuhle kuthi ngangale kwetafula kukhona umongikazi onguye ombuza imibuzo emayelana lokuzwayo emzimbeni ngaphezu kwetafula likamongikazi obona imithi etshiyetshiyeneyo.

Umuntu omdala osekhulile ongu khulu ukhothamise ikhanda ubambe udondolo lwakhe lokuhambisa, ukhona udokotela okhanya emduduza emelapha , udokotela lowu ugaxe lokhu okusetshenziswa ngodokotela ukuhlola ukuhamba kwegazi lokusebenza kwenhliziyo.

Umuntu wesilisa uhlezi phezukombheda ubambe ithuluzi loba umtshina lokuzihlola igazi, uyazihlaba emunweni okuphuma khona igazi elinxenye elitshengisa ukuba alaka gcikwana na.

Amathambo edolo. Amathambo la kutshengiswa lapho emahlanganweni alo idolo leli ukubana liyabe linjani nxa litshengiswe ingaphakathi yalo. Leli thambo kukhanya lilomkhuhlane thizeni ngoba likhukhuzekile ngaphakathi, lasemsipheni lapha kukhanya kulomkhuhlane elilawo.

Odokotela abahlanu baxoxisana ngemikhuhlane lezifo ezihlasele izigulane zabo. Ukhona udokotela omunye omkhulu lapho onguye obatshengisayo ukuthi kuhamba njani Odokotela basesibhedlela endlini lapho okulaliswa khona izigulane.

Udokotela ongumama ulapha isigulane, uxhume lokhu okungumtshina abakusebenzisayo ukuhlola ukuthi umuntu igazi lakhe ligijima okungakanani loma inhliziyo ipompa igazi kakuhle na

Ikhompiyutha eyiyo esetshenziswa ukwenza lokhu ukuhlolwa kwamadokotela okubizwa kuthwa yiXray lokhu kuyimitshina elamandla okubona ngaphakathi komzimba lokubona lapho okonakeleyo emathanjeni noma nje engqondweni.

Endaweni lapho okugezelwa khona izandla uma abantu besebenza lindawo ilempompi lokunye okusetshenziswayo okuyimithi yokuhlanza izandla kuthi ngaphansi kwalendawo kukhona lapho amagabha okulahlelwa khona izibi.

Umtshina osetshenziswa endaweni zesibhedlela wokuhlola mayelana lemikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Kukhona njalo itafula elifakwe phezulu imitshina ehlukehlukeneyo. Ama computer lawo akhona lapho ukuze kucwayisiswe kabanzi ngemikhuhlane lokunye okutshiyeneyo ngezemvelo.

Isandla somuntu esisemtshineni. Umtshina lo okhanyisa isandla ulamandla okubona ngaphakathi ukuthi kumi njani. Uyatshengisa amathambo ngokukhanyayo njalo uyasetshenziswa ukukhangela ukuthi isandla kasilimalanga, amathambo aqamukile noma ami kanjani ngaphakathi.

Isigubhu esilesilinganiso esingaba ngange fayifi litha esamanzi. Isigubhu lesi silamanzi ahlanzekileyo asetshenziswayo ekuhlanganiseni imithi etshiyetshiyeneyo. Isigubhu lesi simhlophe sona. Silesivalo esilombala oyisibhakabhaka.

Abezempilakahle baxoxisana labomama abaphethe abantwana lapha kwenzakala umkhankaso omayelana lezempilakahle bexwayisa abantu abangomama ukubana bengagcina njani abantwana belempilakahle bengabambi imikhuhlane etshiye tshiyeneyo engasuka ithathe impilo zabo.

Izingcitshi zezimpilakahle, ezihlanganisela odokotela, labomongikazi. Labanye abaphetheyo kugaja lwezempilakahle, kuhulumende. Zimile, zimelele ukuthi zithathwe umpikitsha ngemva kokuqeda umkhankaso, abebewenza kwezempilakahle.

Udokotela ongumama ogqoke izigqoko sokuzivikela emikhuhlaneni ezihlanganisela ilembu leli abavala ngalo amakhala ukuze bangabambi amagcikwane usendlini lapho okulaliswa khona izigulane ulungisa imbheda lapho okulala khona izigulane

Umama osanda kukhululeka uhlezi esitulweni kuthi ngaphambi kwakhe kukhona usane lwakhe asanda kulubeletha. Usane lolu lufakwe phezulu kombheda ukuze luhlolwe ngabomongikazi kuthi njalo kukhona olunye usane olufakwe egilazini oluzalwe isikhathi salo singakafiki.

Umama osanda kubeletha uphethe usane lwakhe. Usane lolu ulugqokise izinto ezikhudumalayo ukuze lungangenwa ngumqando. Kuthi yena umama uhlatshwa ijekiseni ngudokotela laye ogqoke waphelela izigqoko zabodokotela.

Udokotela ugaxe umtshina lo abawufaka entanyeni olalela ukuhamba kwegazi ebantwini abayizigulani. Udokotela uhlaba untombazana omcinyane ijekiseni uvulile ingalo yakhe uyamhlaba ijekiseni.

Abantu abanengi abagulayo balalisiwe embhedeni esibhedlela njalo abanye ngokuswelakala kwembheda balaliswe phansi, bendlale ingubo balala lapho. Odokotela bayabhoda lapha endlini leyi abalaliswe khona ,bahamba bebanceda ngamunye ngamunye.

Abantwana abancane ababili abasakhulayo omunye ubambe umtshina lo osetshenziswa ngabodokodela ezibhedlela owokuhlola ukubana inhliziyo itshaya kakuhle na lokuthi igazi liyahamba kakuhle.

udokotela ugqoke amagilazi wagqoka lesikipa esiluhlaza ubambe umntwana omncane uyamelapha lumntwana umupha umuthi wokuthi abengcono umuthi lo umupha ngesipunu kubesekusithi kukhona abanye abezempilakhle abalapho abagombolozeleyo labo abakhangeleyo ukuthi kuhamba njani

Inqola eyiyo esetshenziswa ezibhedlela ngomongikazi labodokotela. Leyinqola, yenza kube lula, ukuthwala izinto ezifana lokudla kwezigulane, amaphilisi ikanti lengwalo ezichazayo, mayelana lazo izigulane.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ukuncedisa odokotela labomongikazi ukuhlola ingaphakathi yomzimba yabantu ukuba ubone lapho okulezifo khona. Lo umtshina uyaxhunywa emagetsini ukuze ubelamandla.

Ujaha olimele isandla sakhe sokudla wasesifaka lokhu esingakuthi yibanditshi ukuze asisekele singahambi kakhulu simthunuka. Ujaha lo uhambe wayabona udokotela ukuze alulame.

Inalithi le exhunywa engalweni uma umuntu ehlonywa amathumbu la angenisa amanzi nxa kuyikuthi umuntu kubonakala ukuthi uswelakala igazi. Lawa amanalithi kumele ahlale ehlanzekile ngazo zonke isikhathi ukuze engafaki umkhuhlane emzimbeni womuntu ogulayo.

Insimbi encedisa ukuhamba ebantwini abakhubazekileyo loba ebantwini abangakwanisiyo ukuzihambela ngoba sebekhulile. Leyi insimbi iyanceda kakhulu, ikakhulu ebantwini asebegogekile kumbe abakhulileyo. Insimbi le phansi ifakiwe okokuvikela ukuthi ingasubuli kumbe ingabangi umsindo lapho isetshenziswa.

Imitshina eyimihlobo hlobo etshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela. Leyi imitshina iyasiza kakhulu ihlanganisela imitshina esetshenziswa ukubala amaphilisi kalula leminye imitshina esetshenziswa ukubhala futhi njalo eminye imitshina ngeyokuhlola ngezifo ezitshiyetshiyeneyo ebantwini abagulayo.

Izinto ezisetshenziswa esibhedlela ezingamathuluzi lezi izinto zihlanganisela umbheda le elaliswa izigulani, izinqola ezisetshenziswa ukufuqa imithi lokudla kwezigulane, imoya encedisa izigulane ukuphefumula lokunye okutshiyeneyo.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ukuhlola abantu ukubana batshisa okungakanani noma baqanda okungakanani ngesilungu yithermometer. Lo mtshina uyahlonywa ngaphansi kwekhapha ubusuthatha ukutshisa komuntu njalo ubusutshengisa inombolo ukuthi ukutshisa kwakhona kungakanani.

Isitulo salapho okusebenzela khona amadokotela nxa eselapha izigulane. Isitulo lesi siyahlala isigulane sikhangele phezulu, udokotela abesesihlola. Kuleyi indawo kukhona amakhabothi lokunye okusetshenziswayo ngabodokotela nxa beselapha.

Imigqomo eyokugcinela ingcekeza lokunye okungasuka kube yingozi kumvelo lasebantwini okuyingcekeza, limigqomo ilemibala etshiye tshiyeneyo eminye imnyama eminye ilombala oyisibhakabhaka eminye ilombala olithanga kuthi omunye wawo ubomvu.

Imitshina ehlukehlukeneyo esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukwelapha abantu. Imitshina le igoqela lokhu abakusebenzisayo ukuhlola ukubana umuntu utshisa okungakanani noma uqanda okungakanani. Kukhona leminye imitshina esetshenziswa ekuhlinzeni kwabantu.

Umtshina wokuhlola igcikwane ke Covid 19, lumtshina uyathontiselwa igazi lomuntu ocatshangelwa ukubana engabe elawo lumkhuhlane njalo nxa umuntu elawo lumkhuhlane uyakhupha imzila embili. Nxa umuntu engaguli uyakhupha umzila owodwa.

Udokotela ogqoke amagilavisi amhlophe lebhatshi elilombala owesibhakabhaka ukukhompiyutha uyayihlabahlaba lapho edingisisa ngemikhuhlane njalo uxhume umtshina lo kusigulane esilalisiweyo embhedeni.

Indawo engumbeda esibhedlela esetshenziswayo ukulaliswa umuntu ogulayo ngesikhathi ehlolwa ngabo dokotela kumbe ehlinzwa ngabodokotela kulendlu kukhona imitshina eminengi ehlukehlukeneyo eyakulezinsuku encedayo ukusebenza kakuhle njalo kalula.

Isitulo sokusiza labo abagogekileyo noma abakhubazekileyo , isitulo lesi umuntu uyahlala phezu kwaso besebemfuqa esehamba besuka endaweni eyodwa esikya kweyinye indawo , lesi situlo silamavili njalo siyasiza kakhulu

Udokotela noma owezempilakahke ogqoke okokuzivikela emakhaleni uhlola umuntu ongumama emlonyeni ukubana engabe elomkhuhlane bani lumama ulalisiwe embhedeni njalo kukhanya ulobuhlungu emazinyweni.

Umuntu okhubazekileyo edolweni uyafundiswa ukuhamba kakutsha, njalo uyancediswa ukuhamba ngezigodo azibambileyo. Kukhona udokotela onguye omupha izixwayiso ukubana engahamba kanjani, njalo omncedisa ukuba alulame kulezi izinyalo alazo.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Lawo amathulusi ahlanganisela izigelo, amanalithi okuthunga lokunye okutshiyetshiyeneyo .Lawa amanalithi lezigelo lawo wonke amathulusi kufanele kuhlale kuhlanzekile ngazo zonke izikhathi.

Inqola esebenza ezibhedlela kanye lasemakilinika. Inqola isetshenziswa ukuthwala izinto ezitshiyeneyo ezihlanganisela ukudla kwezigulane ,amaphilisi lemithi etshiyeneyo njalo lokunye okusebenza ukuhlamba izigulane.

Imitshina esetshenziswa ngodokotela. Limitshina yiyo esetshenziswa ukukhangela phakathi komzimba womuntu ngoba ilamandla okubona okwenzakalayo phakathi. Imitshina le ilezinqola eziyizo ezisetshenziswa ukuyidonsa isuka endaweni isiya kwezinye izindawo.

Ithuluzi esetshenziswa ngamadokotela labomongikazi esibhedlela ukuhlola izigulane ukubana zilesikhudumezi esingakanani noma ukubana ziqanda okungakanani emzimbeni. Leli ithuluzi liyahlonywa ngaphansi lapha ekhwapheni ukuze lihlole kuhle.

Amathuluzi lokunye okutshiye tshiyeneyo okusetshenziswa ezibhedlela lokhu kuhlanganisela amajekiseni lamanalithi okuhlaba imithi lokunye okuhlanganisela amathumbu la afakwayo nxa umuntu elegazi elilutshwane emzimbeni.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa ehlinza abantu lawa amathulusi ahlanganisela izigelo amanalithi lokunye okuzingwegwe okutshiyeneyo la amathuluzi ayenziwe ngensimbi njalo kumele behlale ehlanzekileyo ngazo zonke izikhathi ukuze engafaki amagcikwane ezigulaneni.

Umtshina loba ithulusi esetshenziswa ngabodokotela labezempilakahle ezibhedlela. Lumtshina usebenza ukuhlola ukubana igazi lihamba kuhle emzimbeni lokuthi inhliziyo iyalimpompa kakuhle igazi.

Amaphilisi alombala oligolide Lawamaphilisi mathathu .Njalo eceleni kwawo kulegabha okuyilo lapho ahlala khona .Leli igabha lamaphilisi linanyathiselwe iphepha eliyilo elichazayo ngo mhlobo lo wamaphilisi .

Amaphilisi angamatshumi lambili amaphilisi la abuya efakiwe ebhokisini lawo elilombala oyisibhakabhaka amaphilisi la alapha izifo ezitshiyetshiyeneyo njalo ayathengiswa ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi.

Umuthi wokukhwehlela lowu muthi uyathengiswa ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi. Umuthi lowu ubuya usegabheni elingathi lilombala omnyama libe selisiba lesivalo esimhlophe

Amaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo lawa amaphilisi asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama lamanye amhlophe uhlobo lamaphilisi lubizwa ngokuthi aphoramayitsi hayidrochlora thabhuletsi

Umuthi owelapha umkhuhlane wokusongelwa esiswini. Lumuthi usebhokisini elilomba oluhlaza lomhlophe. Umuthi lo ubhaliwe ngaphandle amabala ayiwo achazayo ukubana welapha njani, njalo usetshenziswa kanjani.

Imithi eyimihlobohlobo, ehlanganisela imithi yokwelapha amehlo, lemihye yokwelapha izisu kumbe ukukhwehlela, lesifuba. Ilapha, itshengisiwe, njalo kukhona amafutha enza ijwabu libe butshelezi.

Amaphilisi alitshuma afakiwe phambili kuthi amaphilisi la esephaketheni elilombala olicazimulayo, likhona ibhokisi lamaphilisi la ibhokisi leli limhlophe besokusithi libhaliwe amabala ayiwo achazayo ukubana ibizo lawo amaphilisi lawa kuthwa yini.

Imithi lamathuluzi asetshenziswa ezibhedlela. Leyi mithi ihlanganisela amaphilisi lokunye okugcotshwayo ikanti lemithi le ethontiselwayo kukhona njalo leyi imitshina esetshenziswa ukuhlola izigulane ukuthi zitshisa okungakanani kumbe ziqanda okungakanani.

Imithi eyimihlobo etshiyeneyo ifolisiwe. Imithi le ilembala etshiyeneyo njalo eminye ilombala obomvu kuthi eminye ilembala elithanga kusiya kusiya. Imithi le ibhaliwe ngamabala amnyama phezulu. Amabala la ayiwo achazayo ukuthi imithi le yona iyelaphani.

Umuthi wokwelapha isifo sokukhwehlela lophepha kanye lesifuba. Umuthi lowu usembodleleni emnyama njalo eceleni kwawo kulebhokisi. Ibhokisi leli eliyilo elihlala lomuthi. Ibhokisi libhaliwe izixwayiso ezimayelana lokusetshenziswa kwawo lomuthi.

Umuthi wokwelapha isilungulela. Lumuthi usembhodleleni kuthi ngaphezulu kwembodlela kukhona isivalo esiyiso esiyenza ukuthi umuntu abe lesilinganiso esiqondileyo. Kuthi eceleni kwegabha leli kukhona ibhokisi elomuthi lo owesilungulela.

Amaphilisi okwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo. Amaphilisi la ayisithupha njalo alembala etshiyetshiyeneyo egoqela umbala olithanga, umbala omhlophe, umbala oluhlaza . Kubesokusiba khona njalo ibhokisi lawo amaphilisi la. Ibhokisi libhaliwe izixwayiso lezilinganiso zawo amaphilisi la.

Umuthi osembodleleni lumuthi ngowokwelapha umkhuhlane wokukhwehlela uphepha kanye lobuhlungu besifuba lumuthi ufakwa ebhokisini, ibhokisi lawo likhona lapho njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala ayiwo achazayo mayelana lalowu umuthi.

Amafutha okugcoba umzimba. Amafutha la enza ijwabu lomuntu libe butshelezi njalo agadene mathathu lawa amafutha. Wona semagabheni amhlophe kwasekunanyathiselwa amaphepha ayiwo abhaliweyo imniningwana emayelana lawo lawa mafutha.

Amaphilisi asephakethini elicazimulayo, amaphilisi la mancinyane, njalo manengi! Kuthi eceleni kwephakethi lamaphilisi kulebhokisi eliyi yellow elihlala amaphilisi. Ibhokisi leli libhaliwe ngaphandle ibizo lawo amaphilisi, njalo lenani lawo, lamaphilisi. Lezixwayiso zokunathwa kwawo.

Amaphilisi ayimhlobo etshiyeneyo njalo alembala etshiyeneyo aqoqiwe afakwa emaphakethini awo la amaphilisi ayathengiswa ezitolo lezi ezithengisa amaphilisi abantu bengawathola khona nxa sebebhalelwe ngabodokotela ukuthi izifo zabo zifuna amaphilisi mhlobobani.

Ibhokisi lomuthi wokukhwehlela noma owokwelapha isifuba nxa sibuhlungu. Lowu umuthi uwuphiwa esibhedlela ngezingcitshi zezempilakahle labodokotela. Umuthi lo ubhaliwe ebhokisini lawo izixwayiso ezokuthi usebenza njani njalo ibizo lawo kuthiwa yini

Amambodlela alemithi yokwelapha imithi le yimithi yehlatshwayo ebantwini ukuze belatshwe izifo ezitshiyetshiyeneyo, imithi le iyimihlobo etshiyeneyo njalo ilembala ehlukeneyo, izivalo zawo leyi imithi igoqela imbala ebomvu eminye njalo eluhlaza.

Igabha lamaphilisi igabha leli lilombala omhlophe kuthi linamathiselwe ngephepha elimininingwane emayelana lamaphilisi la. Libhaliwe ngamabala amnyama lamanye amhlophe, lokhu okubhaliweyo kuchaza imininingwane lezixwayiso mayelana lawo lawa amaphilisi.

Ibhokisi lomuthi wokwelapha. Ibhokisi leli libhaliwe ngamaphandle izixwayiso ezitshiyeneyo ezimayelana lawo umuthi lo otholakala phakathi. Izixwayiso lezi zingahlanganisela ibizo lawo umuthi kusiya njalo kulezinye izixwayiso ezimayelana lokuthi usetshenziswa njani lumuthi.

Umuthi wokufafaza emakhaleni nxa umuntu evimbeme ukuze aphefumule kakuhle. Lomuthi usebhokisini lawo olombala obomvu. Kuthi njalo ibhokisi leli libhaliwe ukubana umuthi lo usetshenziswa njani njalo kufuneka izilinganiso ezingakanani.

Amaphilisi okuzivikela ezintweni othi ungazidla zikwenze ugule. Amaphilisi la akhona phakathi lapha alikhulu njengoba kubhaliwe ebhokisini lawo. Ibhokisi leli lilombala obomvu njalo lilamabala abhaliweyo phezu kwalo.

Amaphilisi ayimihlobo emibili eyehlukeneyo achithiwe phansi etafuleni. Lawa maphilisi alombala omhlophe kuthi amanye alombala oluhlaza kuthi njalo amagabha ahlala lamaphilisi akhona alombala omhlophe anamathiselwe iphepha eliyilo elilezixwayiso mayelana ngikusetshenziswa kwawo lawa maphilisi.

Igabha lamaphilisi, igabha leli lilombala omhlophe, laselinanyathiselwa iphepha ngaphandle, iphela leli elinanyathiselweyo libhaliwe ngamabala ayiwo achazayo ibizo lawo amaphilisi aphakathi lokuthi , wona avele emangaki okuhlanganisela izixwayiso zokuwasebenzisa lawo maphilisi.

Umuthi osebhokisini lumuthi ngowokwelapha amehlo amehlo nxa ebuhlungu kumbe nxa ehlengezela inyembezi ayagcotshwa lumuthi ibhokisi leli Lalo umuthi libhaliwe ngaphandle okuyizixwayoso ezimayelana lokusetshenziswa kwawo.

Amafutha wokugcoba ukuze ijwabu libe butshelezi. Lawa amafutha asegabheni elimhlophe njalo anyanathisele ngephepha elibhaliweyo elichazayo ukubana lawa mafutha asebenzani njalo alungiswe ngani.

Amanaliti okuhlaba abantu abagulayo. Amanaliti la acijile njalo asetshenziswa kakhulu ezibhedlela ukusiza abantu abagulayo. Omongikazi yibo abakwaziyo ukuthi abanjwa njani njalo asetshenziswa njan, ahlale ngendlela ehlanzekileyo.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abangobaba lawa amaphilisi ayabasiza ekwakheni izimuli ngoba eqinisa kwezocansi. Amaphilisi la atholakala esemagabheni amhlophe njalo leli gabha linanyathiselwe ngephepha elikhulumayo imininingwane lawa maphilisi

Amafutha enza ijwabu libe butshelezi. Lamafutha asegabheni elingathi libomvu libe lesivalo esimnyama. Ayasebenza kakhulu ebantwini besifazana ukuze babebahle babukeke.

Amaphilisi afakwe emambodleleni njalo amanye emabhokisini. Aqoqiwe agadaniswa. Lawo amaphilisi asebenza ukwelapha umkhuhlane wesifuba ukukhwehlela kukanti lophepha. Abhaliwe lawa amabhokisi phandle imininingwanga mayelana lawo lawa amaphilisi.

Amaphilizi lemitshi imihlobo etshiyeneyo kuqoqiwe kwafakwa emakhabothi amaphilisi elapha izifo ezitshiyeneyo njalo abhaliwe ngaphandle imininingwana emayelana lawo imininingwane leyo ihlanganisela izixwayiso ezimayelana ezimayelana lokusetshenziswa kwayo leyo mithi

Umuthi wokwelapha amehlo nxa ebaba, noma ehlaba, kumbe ehlengezela inyembezi. Lumuthi ubuya isembodleleni ecane eyokuwuthontisela emehlweni, njalo ufakwa ekhadibhokisini. Ibhokisi leli libhaliwe imnininggwana yalo umuthi.

Umuthi owokwelapha amehlo nxa ebuhlungu kumbe ehlengezela inyembezi , umuthi lo usebhokisini kuthi leli bhokisi lilombala otshiyeneyo njalo libhaliwe amabala ayiyo achazayo imniningwano emayelana lalo umuthi ophakathi.

Amaphilisi lemithi etshiyetshiyeneyo ehlanganisela imithi yokwelapha amehlo ukukhwehlela kanye lezinye izifo ezitshiyeneyo leyi imithi isemabhokisini kuthi amabhokisi ayo abhaliwe ngaphandle imininingwana emayelana laleyi imithi.

Abantu abahlezi emabhentshini befolele ukungena phakathi esibhedlela ukuze babonwe ngabodokotela labomongikazi belatshwe izifo zabo ezibahluphayo. Ngemuva kwabo kulomduli onanyathiselwe amaphepha alezixwayiso lezaziso.

Isikhwama sosizo lokuqala lapho umuntu eselimele. Lesi isikhwama ngaphakathi kwaso kuyatholakala imithi ehlukeneyo. Lokunye okokuthoba lnxa umuntu eqamukile, njalo kukhona amabhanditshi okubopha lapho umuntu enyelile.

Umntwana wesikolo ongujaha umile ubambe inkezo, yakhe ayinqobileyo kumncintiswana lo abewenza inkezo le ilombala oligolide, njalo ulazo imendulo zakhe azigaxileyo entanyeni. Ngemuva kwakhe kukhona fulegi yelizwe laseRwanda.

Umntwana omncane olenyanga ezimbalwa ulalisiwe esibhedlela akezwa kuhle, lumntwana uxhunyiwe amathumbu atshiye tshiyeneyo, amanye engewo kudla kuthi amanye engewo kumnika umphefumulo ukuthi aphefumule.

Ikilasi lapho okufundela khona abantwana abancane abasakhulayo. Ikilasi le ilemifanekiso etshiyetshiyeneyo eyiyo elibazisa abantwana ngesikhathi belapha njalo kulezitulo okuyizo abahlala kizo nxa befunda lababantwana

Abantu abanengi abazingcitshi kwezempilakahle lekuxwayiziseni ngezemvelo bahlezi phansi .Laba abantu kuhlaganisela abangomama labangobaba, bafolile njalo balungiselela isithombe. Isithombe lesi sizaba yisikhumbulo sokuthi kwake kwenziwa umkhankaso omkhulu kangaka.

abantwana abancane badlala ibola lenyawo abantwana labo bahlanganisela abafana lama nkazana ukhona unkazana ogogekileyo ohamba ngesigodo esimncedisa ukuhamba kube sokusithi njalo odokotela abalapho labo bayabancedisa abantwana laba ukuze bakhule bephile kahle

Abantwana abancane abasakhulayo bahlezi phezulu kwecansi bayahlala. Bakhona njalo amaqakezayo abanye behlabela abanye betshaya ingungu. Abantwana laba bahlabela ingoma abazifundizswe ngababalisi babo.

Abantwana abancane abasakulayo bayadlala abantwana laba badlalela esikhalini lesi esisetshenziswayo ngamabutho ngesikhathi eyimpi isikhali lesi sikhanya zasala lapha ngesikhathi kulisana amabutho

Odokotela abangomama ababili basendlini lapha abasebenza khona behlinza izigulane njalo bezihlola. Laba odokotela bagqoke okwemakhaleni okungamalembu okokuzivikela ukuze bengabambi amagcikwane. Kukhona imitshina engomabonakude abakhangela khona izinto ezitshiyetshiyeneyo.

Abantwana besikolo abahlanganisela abangabafana labangamajaha bakhotheme lapha kumbalisi wabo uyabafundisa ngezempilakahle lokunye nje okwempilo ukuze bakhule bekhaliphile njalo belolwazi beqaphele ukuthi impilo ihamba njani.

Esibhedlela lapho kutholakala odokotela abayimhlobo esthiyetsheyeneyo abaziza abantu imkhuhlane etshiyetshiyeneyo. Odokotela bayahlala kuma khophiyutha lapho bayabe becwayisisa ngemikuhlane etshiyetshiyeneyo ebulejini.

Ingcitshi kwezempilakahle noma umongikazi ogqoke waphelela ukuze azivikele emagcikwaneni oxoxisana lesigulani lapho ekhange khangela kumabonakude. Kuthi isigulani laso silalelisile lokho okutshiwoyo.

Amajaha lezintombi abagqoke izigqoko ezimnyama kuthi kubekhona usisi ogqoke isigqoko esilombala oyisibhakabhaka. Bahlangene ngaphansi kwetende lapho bebonisana ngamathulusi atshiyetshiyeneyo asstshenziswa kwezempilakahle.

Odokotela ababili kumbe omongikazi abagqoke izigqoko ezimhlophe bavule ingwalo lezi ezilemniningwana emayelana lezigulane zalapha. Bayatshengisana ukubana lesi isigulane singasi nceda kanje njalo silomkhuhlane enje.

Abezempilakahle abacubungula kabanzi ngamagcikwane lokunye okutshiyetshiyeneyo bahlezi kumakhompiyutha lapha bayasebenza badingisisa njalo baxwayisisa ngamagcikwane bagqoke izinto eziyizo ezibavikela ekubambeni imikhuhlane lokunye okutshiyeneyo.

Udokotela ogqoke ijazi lakhe elimhlophe, wagaxa ibhakane entanyeni uyahlola umntwana, umhlola indlebe. Umntwana lo kukhanya ulesilonda phakathi endlebeni kumbe kukhona okungene phakathi kwendlebe yakhe. Ukhona njalo unina womntwana lo uhlezi eceleni ukhangele ukubana udokotela wenza njani.

Odokotela abahlanu bamile balungisa imithi. Bahlangahlanganisa imithi leyo esetshenziswa ukwelapha abantu. Kuthi bonke bagqokile impahla zokuzivikela ezihlanganisela amagilovisi lamajazi lalokhu okufakwa emakhaleni lasemlonyeni okuvikela amangciwane.

Abantu abayizisebenzi kwezempilakahle kugaja lukahulumende bangena ezindaweni lapho abahlanza khona begezisa ngemithi esusa amagcikwane ikakhulu ngesikhathi lapho kulomkhuhlane we COVID-19.

Udokotela ongumama, ulalise umama ozithweleyo embhedeni. Ubambe umtshina lo ohlolayo, okhangelayo phakathi ukuthi umtwana umi kanjani, uhlezi kakuhle yini? Njalo ukhula sengakanani.

Udolotela wamehlo ogqoke ibhatshi elimhlophe udolotela lo ulinganisa isigulani esibuye ukuzolatshwa amehlo usilinganisa amagilazi, isigulani lesi sihlezi phansi simelele ukuthi udolotela aselapha asinike amagilazi aso

Odokotela ababili, abagqoke impahla zokuzivikela ekubambeni imkhuhlane balalisile isgulane sabo phansi basikhangele bayaselapha. Isigulane lesi, singumuntu omama, silaliswe embhedeni. Kukhona imtshina abayisebenzisayo ukuze babone imkhuhlane okhona esgulaneni lesi kakuhle.

Ingcitshi kwezempilakahle engumama imile phambili kumphathi igqoke ijazi elimhlophe. Iphethe lokhu okuthiwa yi mic ukuze izwakale kude. Ibafundisa lababantu ngezezempilakahle . Umphathi uthe gwaqa emthunzini ngaphansi kwetende ulalele uyalandela lokho okukhuluywa zingcitshi.

Izingcitshi ezihlanganisela odokotela labanye abezongatsha ezitshiyeneyo eziphathelane lezempilakahle basesibhedlela seNyarungenge district hospital lapho Besenza khona umsebenzi bafolile balinde ukuthatha imifanekiso ngemva okokwenza umikhankaso wabo omayelana ngezempilakahle

Izigulane zilalusiwe embhedeni kuthi abezempilakahle basigombolozele ukuze basincede silulame kalula. Laba abasebenza lapha esibhedlela bagqoke baphelela impahla zokuzivikela emkhuhlaneni lasemagcikwaneni

Ingcitshi kwezempilakahle ixoxisana lodade okhanya edabukile phakathi embonisa ukuthi engahlala njani umoya wakhe uhlalisekile laba bobabili bahlezi ezitulweni ehofisini elesigxingi sokukha amanzi okunatha.

Ingcitshi kwezempilakahle ibamba ingxenye yegazi elithethwe ebantwini ukuze ihlolwe amagcikwane. Ingcitshi le igqokile impahla zokuzivikela ukuthi ingathathi imikhuhlane, impahla lezi zihlanganisela amagilovisi lezinye ezitshiyatshiyeneyo.

Isitolo lapho okuphiwa khona imithi lamaphilisi okwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo ezibhedlela. Leyi imithi umuntu uyabe eyibhalelwe ngodokotela abesesiyayithatha kuleyindawo esesibhedlela.

Udokotela ugqoke ibhatshi labo odokotela elimhlophe uhlaba umntwana ijekiseni engalweni .Le ijekiseni ingumuthi owokuvikela imikhuhlane etshiyetshiyeneyo lapho umntwana ekhula

Amaphilisi leminye imithi etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela ukwelapha izigulane aqoqiwe afakwa ekhabothini. Lawo amaphilisi ayimhlobo etshiyeneyo njalo abhaliwe ngaphandle kwawo ngamabala ayiwo achazayo ukubana lawa maphilisi alaphani njalo asebenza kanjani.

Isitolo esithengisa amaphilisi leminye imithi eyokwelapha. Lesi isitolo sifakwe ibhakane ngaphandle elichazayo mayelana laso lesi isitolo. Kubesokusithi njalo kukhona izimota ezimileyo ngaphandle ezabantu abangene phakathi bethenga.

Isitulo lapho okuhlala khona abathengisi. Abathengisa imithi eyimihlobo etshiyeneyo, eyokwelapha, njalo lapha eceleni kwesitulo lesi, yikho okuhlala khona imithi, emafasiteleni. Ukuze labo abafuna ukuthenga, bayibone kuhle. Ibesegcekeni.

Amabhokisi emithi lamaphilisi okwelapha abantu abagulayo aqoqiwe abuthelelwa phezulu kwetafula . Amabhokisi la abhaliwe ngaphandle ngamabala alembala etshiyeneyo. Amabala la yiwo achaza imininingwane emayelana lemithi etholakala phakathi kwamabhokisi la.

Amaphilisi lemithi etshiyetshiyeneyo kuqoqiwe kwafakwa ekhabothini. Lokhu kuyimhlobo etshiyeneyo njalo kwelapha izifo ezehlukeneyo. Ikhabothi le okuqoqwe kiyo, ilombala omhlophe yasisiba lomzila oluhlaza.

Amaphilisi leminye imithi etshiyetshiyeneyo. Iqoqiwe yafakwa ngamabhokisi ayo emakhabothini. Limithi iyathengiswa ithengiselwa labo abayibhalelweyo ngodokotela. Amabhokisi ale imithi abhaliwe imniningwanga emayelana layo.

Isitolo esithengisa imithi. Lesi sitolo sifanekisile ngaphandle amabhakane aso .Imithi ethengiswa lapha yimithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo njalo imithi eyehlukeneyo. Izitolo lezi ezinje ziyatholakala endaweni ezitshiyetshiyeneyo njalo ziyanceda kakhulu umphakathi.

Amaphilisi lemithi ayimihlobo etshiyeneyo aqoqiwe ngamabhokisi ngamabhokisi afakwa emakhabothini. Lamakhabothi alombala omhlophe njalo amabhokisi amaphilisi la abhaliwe ngaphandle imininingwana emayelana lawo lawamaphilisi.

Imithi lamaphilisi okutshiyeneyo kuqoqiwe kwafakwa emakhabothini. Imithi le isemabhokisini njalo amabhokisi akhona abhaliwe ngaphandle ngamabala amakhulu ukuthi wona alebizo liphi njalo asebenzani.

Amaphilisi lomithi emihlobo hlobo etshiyeneyo asemabhokisini njalo aqoqiwe afakwa emakhabothini lawa amabhokisi abhaliwe amabala ayiwo achazayo mayelana lalawa amaphilisi imininingwane eyizixwayiso lokunye okutshiye tshiyeneyo.

Imithi lamaphilisi lokunye okutholakala ezibhedlela kuqoqiwekwafakwa emakhabothini lapha esitolo esiwathengisayo lawa amaphilisi lemithi kuyimihlobo etshiyeneyo kulamabhokisi lokunye okusembodleleni.

Isibhedlela lapho okulatshwa khona abantu abaphathekileyo labanye abazithweleyo lapha abakhululeka khona lendawo iyanceda kakhulu umphakathi isakhiwo sayo lindawo side njalo sifanekisiwe amabhakane abhaliweyo imininingwane emayelana lale lendawo engumtholampilo.

Amabhokisi emithi eyimihlobo etshiyeneyo aqoqiwe afakwa emakhabothini kulesi sitolo sithengisa imithi lawa amabhokisi abhaliwe imininingwana emayelana layole imithi lemininingwana ihlanganisela izixwayiso zokuthi isetshenziswa njan lokunye okutshiyeneyo

Amabhokisi emithi etshiyetshiyeneyo aqoqiwe afakwa emakhabothini. Lawa amabhokisi abhaliwe ngamabala alembala etshiyeneyo. Amabala lawa achaza imininingwana emayelana lawo lawa amaphilisi lemithi ephakathi kwalawa mabhokisi.

Amabhokisi emithi etshiye tshiyeneyo ehlanganisela imithi yokwelapha isifuba uphepha kanye lokukhwehlela amabhokisi la ayimihlobo etshiyeneyo njalo alembala etshiyeneyo aqoqiwe afakwa emakhabothini likhabothi lombala omhlophe yasisiba lomzila oluhlaza.

Amabhokisi emithi lamaphilisi aqoqiwe abuthelelwa afakwa emakhabothini lamabhokisi ayimihlobo etshiyeneyo njalo alembala etshiyeneyo abhaliwe imininingwane emayelana lawo lawa maphilisi.

Amaphilisi lemithi okuyimihlobohlobo etshiyeneyo kuqoqiwe kwafakwa emakhabothini lokhu kufakwe ezigubhini lasemabhokisini kufakwe indaweni yokuthi kuthathwe nxasokufuneka

Imithi lamaphilisi okuyimhlobohlobo etshiyeneyo kuqoqiwe kwafoliswa kakahle emakhabothini. Limithi ibhaliwe ngamabala ngaphandle imininingwana emayelana layo ehlanganisela izixwayiso zokusetshenziswa kwayo

Isitolo lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilizi etshiyetshiyeneyo yokwelapha izifo lokhu kuqoqiwe kwafaka phakathi kwekhabothi elefasitela etshengisayo ngaphakathi ukuze laba abafuna ukuthenga babone kakuhle.

Amabhokisi amaphilisi lemithi etshiyeneyo afolisiwe aqoqwa afakwa ekhabothini likhabothi lombala omhlophe njalo ilomzila oluhlaza amaphilisi la ayimihlobohlobo etshiyatshiyeneyo njalo ayelapha izifo ezitshiyeneyo lezilonda kusiya kusiya

Amaphilisi lemithi etshiyetshiyeneyo kuqoqiwe kwabuthelelwa emakhabothini. Amaphilisi la ayimihlobo etshiyeneyo njalo alembala etshiyeneyo ayelapha izifo ezehlukeneyo. Besokusithi amabhokisi la abhaliwe, abhaliwe amabizo emithi njalo lokuthi asetshenziswa njani

Ibhakane elikhomba indawo lapho okuthengiswa khona imithi ehlukahlukeneyo eyokwelapha imizimba yabantu lezifo ezitshiyeneyo. Ibhakane leli lifakiwe ngaphambili kwesitolo lesi. Kube sokusithi ngaphandle kukhona izihlahla lotshani obucecisileyo ukuze kukhanye kakuhle.

Imithi lokunye okufana lamaphilisi kuqoqiwe kwafakwa emakhabothini kuthi amabhokisi lawa abuthelelwe njalo limithi isemabhokisini abhaliweyo ukubana asebenzani njalo lokuthi asetshenziswa kanjani.

Imithi eminengi ehlukehlukeneyo ifakiwe yaqoqwa, emakhabothini. Limithi iyathengiswa ezitolo lezi ezivunyelwa ukuthengisa imithi. Ifakiwe emafasiteleni, ukuze abantu abayifunayo, beyibone kakuhle.

Abezempilakahle bayaxoxisana lomphakathi mayelana lamaphilisi lokunye okutshiyatshiyeneyo okusetshenziswa ezibhedlela. Ngaphambikwabo ikhona imitshini yabo eyiyo ababafundisa ngayo. Laba abakhokhela lumkhankaso zincitshi kwezempilakahle.

Abantu abanengi okuhlanganisela abangobaba labomama bafolile befolele labo abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe ukuze babahlole ngale imitshina abayibambileyo ezandleni zabo.

umphakathi uthe gwaqa kulabo abahlezi elangeni bathwele izambulena ukuze bengatshiswa lilanga kukhona njalo abahlonitshwa abahlezi ematendeni ngalesi isikhathi abantu laba basemkhankasweni wezempilakahle lapha abafundiswa khona ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo lokuthi baziphathe njani ukuze babelempilakahle

Abantu abahlanginisela izisebenzi zengatsha zika hulumende ezitshiyetshiyeneyo ezihlanganisela amabutho labanye abatshiyeneyo baqakeza izandla bayajabula ngemva kokuqeda umkhankaso wezempilahle

Odokotela labomongikazi bagombolozele umntwana wesikolo sezinga laphansi. Umntwana lo bayamthontisela umuthi emlonyeni okungumuthi ovikela imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abangomama laba hlanganisela abanye abangobaba bafolile, bafolele ukungena etendeni lapha etendeni kukhona abaphathi bohlelo lolu olungumkhankaso mayelana lezempilakahle, abantu laba bazahlala ezitulweni ezimhlophe lapha befundiswa ngamagcikwane atshiyeneyo lokuziphatha kuhle emphakathini ukuze umuntu abe lempilakahle.

Abantu abanengi bathe gwaqa ngaphansi kwetende ukuze bangatshiswa lilanga , abanye bamile abanye futhi bahlezi phansi , laba abantu basemkhankakasweni wezempilahle , zikhona izingcitshi eziyizo ezikhokhela lumkhankaso

Abantu bajabulela ilanga legcikwane leHIV and AIDs. Lelilanga abantu bayalithakazelela ngoba kulilanga lapho abakhumbulayo ukuthi bavela ngaphi lamanyathela asethethwe ukulwisa leli ingcikwane.

Umphakathi uthe gwaqa phansi uhlezi phezu lotshani kuthi lapho abakhokheli balowo mkhankaso bamile phambi komphakathi lapho ababafundisa khona ngezifo zokuzivikela emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo.

Abezempilakahle bahlezi atafuleni lapho okulapha khona umphakathi. Abezempilakahle laba bagqoke izinto zokuzivikela ukuze bengabambi amangcikwane ezihlanganiselwa amaglovisi lalokhu okokuvala amakhala lomlomo.

Ibhakane elikhankasela ezempilakahle. Leli ibhakane lilombala omhlophe lomunye oyisibhakabhaka. Kuthi ibhakane leli libhaliwe ngezinhlanganiso ezitshiyetshiyeneyo ezizimele zodwa ikanti lendawo lapho abangaxhumana khona ebulenjini.

Umphakathi ufolele ukungena etendeni lapho okulabo dokotela ababahlolayo umphakathi lo ufuna ukuhlolwa izifo ezitshiyeneyo ezibakhathazayo kuthi itende leli elihlezi abodokotela lilombala omhlophe

Abantu abazingcitshi kwezempilakahle basebenzisa imitshina le ukukhangela amagcikwane ngobucoco obuphezulu njalo kukhona ababukeleyo lapha abakhangele imitshina le esetshenziswayo.

Amajaha lamantombazana bahlezi phansi lapho befundiswa ngokuziphatha kuhle besakhula kwezocansi ekuzivikeleni emagcikwaneni lokunye okutshiyetshiyeneyo. Lumkhankaso ukhokhelwa ngabezempilakahle

Udokotela ogqoke izinto zokuzivikela ezihlanganisela ilembu lokuvala emakheleni lasemlonyeni amagilovisi ikanti lebhatshi elimhlophe labodokotela. Ubambe isandla sesigulane uyasihlola ukubana singaba lamagcikwane loba cha.

Abantu abangamajaha lamantombazana babambe iflag le yezitabane kukhanya baya khankasa bakhankasela ukubana abantu bathathane bathandane belobulili obufanayo kukhona njalo amabhasi eceleni kwabo.

Abantwana abancane abesikolo abasakhulayo basesikhathini sekhefu lapho abaphiwa khona ukudla ukuze bakhe imizimba yabo. Abantwana laba baphethe imiganu yabo ekhanya ilokudla okufana lendumba phakathi. Abantwana laba ngabantwana abasakhulayo okufanele bekhule beqinile bebeyikusasa.

Umama umunyisa usane lwakhe. Ulele embhedeni, usane luyamunya. Lolu lusane olusanda kubelethwa kuthi umama lo ulalapho abhanditshe khona obekuyikho abebemhlabe khona amajekiseni. Njalo umbathe ingubo ukuze usane luhlale lukhudumala.

Umama osanda kukhululeka ubambe usane lwakhe aluthandele ngengubo ukuze lukhudumale. Yenalo umama uhlezi embhedeni lapho akhangelwe khona yizinini zakhe ezibuye ukuzomenzela amhlophe ngemva kokukhululeka kwakhe.

Ibhakane elomkhankaso elokuphilakahle kwabantwana abancane abasakhulayo ligqugquzela kakhulu abantu ukubana abantwana abancane kumele badle kakuhle yikho ukuthi bekhule beqinile njalo bebelempilakahle befike ikusasa elihle.

Umama ozithweleyo ulalisiwe embhedeni wavula isisu sakhe. UDokotela ubambe umtshina ngesandla sakhe lesi njalo umtshina lowo osetshenziswa nguDokotela uyanceda uyabona phakathi ukuthi usana luhlezi kuhle njalo lule mpilakahle ukuze nxa umama lo esehelelwa kungabi khona ubunzima.

Imitshina yokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini imitshina le iyafakwa emlonyeni ithathe ingxenye yamathe yomuntu njalo ibisitshengisa ukubana ingxenye le ilamagcikwane kumbe kayila.

Umuthi osembodleleni, lowu muthi yiwo ohlatshwayo ngabantu abangomama nxa befuna ukuzivikela ukuthi bengabambi isisu ukuze baqoqe imuli zabo kakuhle, lumuthi ungahlatshwa emzimbeni womuntu uyahlala iminyaka engabambi isisu eqoqa imuli yakhe kakuhle.

Abantwana abancane bahlezi phansi, abantwana laba baphiwe ukudla okumhlophe okusa layisi, badla ukudla labo ukuzebayakhe imzimba yabo. Abantwana laba kukhanya bayalamba kulelilizwe abakilo.

Umama ogqoke isikipa esibomvu ubambe umntanakhe okhanya engezwa kuhle. Umntwana lo uxhunyiwe amanzi la angezelela amanzi emzimbeni. Umntwana kukhanya usebuhlungwini njalo akezwa kahle uyatshisatshisa.

Usisi ozithweleyo ulalisiwe embhedeni ngoDokotela, bayamhlola ukuthi isisusakhe sesingakanani, njalo usane lungabe kuhlezi kuhle na. Usisi lo uvule isikipa sakhe ukuze oDokotela babone kakuhle.

Ithuluzi esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane lethuluzi iyafakwa emlonyeni ihlikihlelwe ithathe ingxenye yamathe ibisibona ukuthi kulamagcikwane bani emuntwini.

Umama ozithweleyo ulalisiwe embhedeni isisu sakhe sivuliwe njalo umongikazi usibambile lesosisu uyamhlola ukubana usekhatshana kanganani ukuthi akhululeke njalo usane luhlezi kuhle yini phakathi kwakhe esibelethweni.

Udokotela ongumama ulalise isigulane esingubaba. Isigulane lesi sehlise ibhulugwe laso lise madolweni. Kukhanya siye latshwa ngaphambili lapha silesifo esilaso. Umama lo ongudokotela ugqoke ama gilokivisi amhlophe ukuzivikela ekubambeni igcikwane

Ingcitshi kwezempilakahle zihlezi phansi zixoxisana lomphakathi ngokuba bangaziphatha njani bezivikele emikhuhlaneni laba bonke bagqoke amalembu lawa okuvala amakhala lemilomo ukuvikela egcikwaneni lecovid 19

Ujaha ugqoke iskipha esibomvu lebhlugwe elimnyama elilombala obomvu, umile phezulu kwendawo lapho ayenza khona ukuzilolonga umzimba wakhe ukuze ehlale eqinile njalo ephatheke emidlalweni etshiyatshiyeneyo engumuntu olempilakahle

ujaha uyazilolonga umzimba wakhe ezelula ukuze ehlale esesimweni esiqondileyo lokhu kuyakhuthazwa kakhulu ebantwini ukuze bavikele izifo ezifana lesifo senhliziyo lezinye ezitshiyetshiyeneyo

Untombazana uyazelula lapho ezilolonga umzimba wakhe lokhu ukuzilolonga kuqakathekile kakhulu ukuze ihlale uqinile njalo izivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo kuyakhuthazwa kakhulu ngabezempilakahle.

Untombazana osakhulayo uyazilolonga ezelula umzimba wakhe eselula iqolo lakhe kanye lengalo ukuze ehlale ephile kakuhle. Kuyakhuthazwa kakhulu ukuthi abasakhulayo behlale bezelula begijima ukuze umzimba yabo ihlale ihlambulukile.

Izithelo lokunye okutshiyeneyo okudliwayo, okwakha umzimba. Lokhu kuyakhuthazwa kakhulu, ikakhulu ebantwini laba abenza ezemidlalo. Amagilazi lamanamunede kuyakhuthazwa njalo ukubana abantu abenza imidlalo bekunathe, bekudle behlale beqinile ukuze baphumelele emidlalweni lasemincintiswaneni abayenzayo.

Abantu ababili omunye ongowesilisa , omunye ongowesifazane baqeda ukugijima bezilolonga imizimba yabo ukuze behlale behlanzekile belempila kahle. Laba abantu sebehlezi ebhentshini bephumula ngemva kokusebenza kanzima.

Unkazana osakhulayo ogqoke izigqoko ezimnyama uyazelula njalo uhlezi phezu kombheda owendlalwe kakuhle. Kuthi endlini lapha akhona kulefasitela elikhulu elingenisa ukukhanya.

Ujaha obephatheke emncintiswaneni wokugijima, usomile ubambe isigubhu sakhe esamanzi usenatha ukuze akhuphe ukoma, lujaha ubegijima ukuze ahlale elempilakahle njalo eqinile umzimba wakhe uhlambulukile.

Ujaha owenza ngokugijima lokuzilolonga umzimba uyazelula umzimba wakhe kokuphakamisa insimbi. Lujaha uqinile kukhanya elemsipha eqinileyo engalweni lapha njalo ukhanya engumuntu ophila ngokuzikhandla langokuzinanzelela ukuphila kwakhe.

Ebulenjini lapho okutholakala khona izinto ezimayelana labantu abagijimayo labenza imidlalo etshiyeneyo elizweni leRwanda, lapho yikho abantu abanxuma khona uma befuna ukudingisisa lokuxwayisa mayelana lokuthi bangaba khona njani kwezemidlalo.

Umuntu okhubazekileyo unyawo ozincedisa ngokuhamba ngensimbi elamavili njalo uxoxisana lojaha omncedisa ngokuthi alulame ngokuphangisa ,lujaha amncedisayo uphethe ibhola lokudlala.

Udokotela ogqoke impahla ezilombala oyisibhakabhaka ubambe umtshina wakhe uhlola umntwana omncane. Umtwana lo ubanjwe ngunina. Kuthi lapho okulo dokotela khona phezu kwetafula yakhe kukhona im'tshina eyimihlobohlobo etshiyeneyo ayisebenzisayo ukuze asize lumntwana.

Untombazane ovela kuyagijima uyazelula elolonga umzimba wakhe ukuze behlale elempilakahle uyaphumula lapho anatha khona amanzi ngoba somile ubegijima eginqa untombazane lo unatha amanzi asesigubhini njalo ulenwele ezinde ukhanya ubegijima ekuseni ngoba ilanga lisaphakama

Indawo lapho abadlali abadlala imidlalo otshiyeneyo abagijimayo labanye abadlala amabhola abazilolonga khona kule indawo ikhona imitshina etshiyatshiyeneyo eyenza beqine njalo behlale belempilakahle

Amathuluzi atshiyeneyo asetshenziswa ezibhedlela ngabo dokotela nxa besiza laba abaphathekileyo amatguluzi lawa ahlanganisela umtshina lowo ofakwa entanyeni ngabo dokotela uxhunye endlebeni ubusulalela inhliziyo yesigulane leminye etshiyeneyo ehlola igazi kanye lokunye okufana labo tshukela

Untombazana uyazilolonga uyazelula umzimba wakhe njalo ngaphambi kwakhe kukhona isigubhu samanzi asenathayo nxa esesizwa ukuma luntombazana ugqoke impahla ezimnyama.

Udokotela uhlola umntwana omncane, otshisatshisayo obisiweyo lapho esibhedlela ukuthi azobonakala ngamadokotela njalo embhalele imithi okuyiyo afanele ayithenge ukuze alulame.

Imitshina etshiyetshiye neyo esentshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukuthi balaphe abantu imitshina le ihlanganisela leyi abayi ganxa endlebeni nxa belalela ukuhamba kwegazi loku tshaya kwenhliziyo layo yonkebimitshina efana lama khomputha layo yonke imitshini etshiyetshiye neyo

Imitshina esetshenziswa ngudokotela labomongikazi ezibhedlela umtshina lo ihlanganisela lo owokuhlola ukuhamba kwegazi emzimbeni lokutshaya kwenhliziyo ukhona njalo umtshina owokuhlola itshukela emzimbeni yabantu

Imitshina lamathuluzi okuhlukahlukeneyo okusetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela. Limitshina ihlanganisela le eminye eyokuhlola ukuhamba kwegazi leminye eyokuhlola okuzinto ezifana labotshukela kuthi eminye yayo njalo ingamakhimpiyutha iyagcina imininingwana emayelana lezigulane.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela imitshina le ixhunyiwe omabonakakude lamakhompuyutha ukuze ibona ingaphakathi yomuntu lokunye okutshiyeneyo okuncedisayo ekulatshweni kwabantu, limitshina ilamavili ayiwo ancedisa ukubana ihanjiswe endaweni ezitshiyetshiyeneyo idonswa.

Imitshina lamathuluzi atshiyetshiyeneyo asetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela nxa beselapha abantu lokhu kuhlanganisela lokhu okuxuma emakhaleni ukuze umuntu aphefumule kakahle kube khona njalo okusetshenziswa ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo lokhu okuxunywa ngotokotela endlebeni kukhona njalo okuhlola futhi ukuthi isikhudumezi sinjani emzimbeni yomuntu.

Odokotela batshengisana izintothizeni kumakhomputha lawa amakhomputha yiwo abawasebenzisayo ukugcina imniningwana emayelana lezigulane ikanti lokuxuma ebulenjini bedingisisa kabanzi ngemikhuhlane lokunye okungamagcikwane okutshiyetshiyeneyo.

Abaqeqetshi bezingcitshi ezempilakahle, bayaxoxisana. Baxoxisana ngezinto ezitshiyeneyo, ezimayelana lemvelo. Lokurhi abantu bangazivika njani emikhuhlaneni. Kuthi phambi kwabo kukhona icomputer, leyi exhunywe ebulenjini. Lapho abaxwayisisa ngezinto ezitshiyeneyo. Eziphathelene lendima zabo.

Isigulane silalisiwe embhedeni sambathiswa ingubo udokotela ulaso lesi sigulane ubambe umtshina wakhe uyasihlola ukhangele njalo kuma khompuyutha akhe ukuthi isigulane lesi sikhanya sihlutshwa yini ngaphakathi.

Umtshina owokuhlola itshukela emzimbeni wabantu utshina usebenza ngama bhathiri njalo umtshina lo ulakho okungamaphepha okuncane okuxhumayo nxa kuhlolwa itshukela umtshina lo uyakhipha inombolo ezitshengisa inani yetshukela elisemuntwini.

Imitshina eyimhlobo etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela. Imitshina le ihlanganisela le esetshenziswa ukuhlola itshukela emzimbeni womuntu. Kube lale imitshina eyokuhlola isisindo somuntu leminye eyokuhlola nje igazi lomuntu.

Isihlahlakazana esingucucuza lesi sihlahlakazana abanye basibiza ngokuthi yinzala, siyasebenza emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo kuthi abanye njalo bayasibenzisa ukusitsheba nxa besidla lesitshwala.

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu. Lesi sihlahlakazana siyakhula sinabe phansi njalo siyelapha izifo ezitshiyeneyo. Lesi sihlahlakazana kulabo abazingcitshi ekuboneni ngokulatshwa kwesintu bayazi ukuthi sisetshenziswa kanjani ngoba silapha izifo ezihlukeneyo.

Isihlahla kazana esisebenza ukwelapha ngokwesintu langokwemvelo. Isihlahla kazana lesi simila kakhulu phakathi kwamadwala. Silombala oluhlaza, siyalungiswa yilaba abazingcitshi kwezempilakahle kumbe kwezomdabuko ukuze selaphe kahle.

Ifilawuzi elingumuthi. Ifilawusi leli liyalungiswa kakuhle ukuze lelaphe. Liyasetshenziswa impande zalo kumbe mahlamvu alo ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Laba abazingcitshi kwezempilakahle bayaligqugquzela kakhulu ukuba lisetshenziswa ngoba liselapha

Ifulawuzi eliluhlaza leli fulawuzi liyanceda njalo liyasetshenziswa ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo yilabo abazingcitshi ekwazini ngemithi yesintu. Ifulawuzi leli ngaphansi kwalo kukhona okunye okuyizihlahlakazana okunabileyo.

isihlahla esikhulu esingumuthi wesintu esilamahlamvu aluhlaza lesi isihlahla siyasiza kakhulu ekulapheni izifo ezitshiyetshiyeneyo singasetshenziswa noma amahlamvu aso kumbe imbande zawo

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu, lesi isihlahlakazana siyelapha ukwelapha izifo ezitshiyeneyo okwakhathesi isihlahlakazana lesi silamahlamvu aluhlaza kodwa ayomana njalo ayasetshenziswa iloba esomile lawo amahlamvu.

Isihlahla esingumuthi wesintu lesi sihlahla simila phakathi kwamadwala. Isihlahla lesi siyalungiswa zingcitshi ezibona ngokwelatshwa kwezesintu. Siyalungiswa ngendlela ezitshiyeneyo, singagxotshwa kusetshenziswe umhluzi waso noma kuhlafuhlafunwe impande zaso.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza lesi isihlahla singumuthi wesintu siyelapha izifo ezitshiyeneyo njalo siyanceda ekugezeni umzimba ukuze uhlale uhlambulukile kube sokusithi njalo isihlahla lesi sisebenza ngendlela ezitshiyeneyo ungasigcoba emzimbeni kumbe usinathe umhluzi waso.

Itiye engumuthi owelaphayo leyi itiye iyathengiswa ngabantu abatshiyetshieneyo emadolobheni njalo itiye le ibuya isemabhokisini alembala etshiyetshiyeneyo njalo iyimihlobo ehlukeneyo.

Amafutha alungiswa ngesihlahlakazana somhlobo we chena. Lawa amafutha asiza ekulapheni izilonda lokuqubuka. Ikanti lekwenzeni ijwabu ukuthi libebutshelezi libukeke kakuhla

Amafutha ayimhlobo etshiyetshiyeneyo. Lawa amafutha ayasiza ukubana enze ijwabu lomuntu libebutshelezi. Amafutha lawa abuya esezindaweni ezitshiyeneyo. Amanye esemagabheni afana lamathumbu amanye asemagabheni amakhulu kuthi amanye njalo asemagabheni amancane.

Imithi yesintu eyimihlobohlobo etshiyeneyo. Imithi le iyelapha izifo ezinengi ezitshiyeneyo. Ithengiswa yilabo, abazingcitshi kwezesintu lezomdabuko, njalo imithi le ibuya ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye izimpande. Eminye ingamahlamvu, njalo eminye ibuya iyimpuphu echoliweyo.

Izihlahlakazana ezokwelapha izifo ezitshiyeneyo. Izihlahlakazana lezi zilamaluba phezulu zona zilamahlamvu aluhlaza. Ziyalungiswa yilaba abakwaziyo ngezomdabu lezesintu ukubana zisebenze kalula zisebenze ngendlela eyiyo.

Izihlahlakazana zemvelo ezitholakala egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Zisetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Okunye kusebenza amahlamvu azo agxotshwayo kunathwe imihluzi yakhona ezinye kusebenza impande kuthi ezinye kusebenza ingatsha zakhona.

Ingatsha ezingumuthi wesintu lezi ingatsha zilamahlamvu ziyafakwa emanzini zilalise emanzini kubesekusithi ekuseni ubusunatha loumuthi ingatsha lezi zifakwe egilazini ukuzezikhiphe umhluzi oyiwo lo osetshenziswayo zibanjiwe ngumuntu lezi izigodo ezelaphayo

amafutha ayimihlobo etshiyetshiyeneyo lawa amafutha afakwa emambodleleni ayimhloboetshiyeneyo njalo kuyasiza kakhulu ekwelapheni izinto ezifanana lamaqhubu lokunye okuyizilonda kutsho njalo ayayenza ijwabu libe butshelezi

Iluba elisetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo. Leliluba lilamahlamvu aluhlaza. Ayalungiswa, ngendlela ezitshiyeneyo. Kukanti lmpande zalo leliluba, yizo ezelapha izinyo nxa libuhlungu.

Amahlamvu angumuthi wesintu. Lawamahlamvu ayalungiswa kakuhle ukuze elaphe. Angagxotshwagxotshwa kuthathwe umhluzi wawo ukuthi abantu benathe belaphe izifo ezitshiyeneyo noma nje atshaywe abesecholwa abe yimputshana ekhunywayo.

Isihlahla somhlobo wepopo lesi isihlahla siyathela izithelo ezimnandi kakhulu ezidliwayo. kukanti amahlamvu aso lesi isihlahla ayelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo. Engelapha ewomile njalo angelapha emanzi njengoba enjalo.

Izihlahlakazana eziyimithi eyelaphayo izifo ezitshiyeneyo. Lezi izihlahlakazana ziyamila loba egangeni, njalo zilamahlamvu aluhlaza. Abantu bengasebenzisa wona amahlamvu, iloba impande zawo, ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Isihlahlakazana esimila egangeni. Isihlahlakazana lesi singu muthi wesintu oqakatheke kakhulu olaphayo izifo ezinengi. Isihlahlakazana lesi singasetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye abantu bayasisebenzisa besebenzisa impande zaso, kuthi abanye bayagxobagxoba amahlamvu aso basebenzisa umhluzi ophuma lapho.

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu. Lesi sihlahlakazana silamahlamvu aluhlaza. Isihlahlakazana lesi siyalungiswa kakuhle yilabo abazingcitshi emithini yesintu lokomdabu. Siyelapha izifo ezitshiyeneyo.

Izihlahlakazana ezimbili ezitshiyeneyo lezi izihlahlakazana ziyimithi yesintu ziyelapha izifo ezitshiyeneyo. Labo abaziyo ngezesintu lezomdabu bayakwazi ukuyilungisa limithi ukuze isize labo abaphathekileyo .

Ifulawuzi elilamahlamvu aluhlaza libe selisiba lamaluba phezulu alombala olithanga. lfulawuzi leli liyasetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Abazincitshi kwezempilakahle bayazi ukulisebensisa njalo lisebenza ukwelapha izilonda lokunye okutshiyeneyo.

Imithi yesintu elungisiweyo ngokwesintu yonyisiwe. Imithi le isebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye bayayichola ibe yimpuphu ukuze isebenze kakahle, njalo abanye bayayisebenzisa injengoba injalo.

Izihlahla eziyehlukeneyo eziyi mithi yesintu, lezi izihlahla ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ziya setshenziswa ngezindlela ezitshiyeneyo, kulaba ababona ngokwelatshwa ngokwesintu langako mdabuko. Bayazi ukuzilungisa kakuhle izihlahla lezi ukuze zelaphe abantu basile.

Izihlahlakazana ezihlanganisela amaluba lezinye ezingamahlamvu, izihlahlakazana lezi ziqakatheke kakhulu emphakathini ngoba zinceda ngendlela ezitshiyeneyo Lezi izihlahlakazana ziyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza. Lesi isihlahla singumuthi wesintu, njalo sithelile abantwana abaluhlaza abalibhola. Isihlahla lesi siyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu, njalo sisebenza ngendlela ezehlukehlukeneyo.

Izihlahlakazana ezitshiyetshiyeneyo esisegangeni, lezi izihlahlakazana ziyaganyulwa kuhanjwe lazo ziyelungiswa zibe ngumuthi owelaphayo izifo ezitshiyeneyo. Kulabo abazingcitshi kwezesintu bayakwazi ukubana zilapha njani njalo zelapha ziphi izifo.

Izihlahla ezitholakala egangeni. Lezi izihlahla ziyimithi yesintu njalo zilamahlamvu aluhlaza. Ziyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo. Kungasetshenziswa amahlamvu iloba kusetshenziswe impande zazo lezi izihlahla.

Isihlahla esithile abantwana abangathi zindumba. Lesi isihlahla siyasentshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Isihlahla lesi siyacholwa noma sisentshenziswe ngokubilisa amahlamvu akhona kusebenze umhluzi wawo.

Impande lezinye izihlahlakazane leyinye imithi njee engamahlanvu isemasakeni iyathengiswa, lemithi ihlanganisela imithi yabo baba ecinisa ucani leminye oyokugeza imizimba behlambulula imithi leyi iyasiza kakhulu bgoba yiyo eyomdabuko njalo itholakala kalula.

Izihlahla ezitholakala egangeni, lezi izihlahla ziyimihlobo hlobo etshiyeneyo njalo ziyasiza kakhulu ekwelapheni izifo. Ziyalungiswa izihlahla lezi yilabo abazingcitshi kwezempilakahle lababona ngokwesintu lokomdabo.

Ifulawuzi noma iluba elingumuthi wesintu, leli iluba litholakala kakhulu phakathi laphakathi kwamadwala njalo laseminkenkeni yemiduli. Leliluba lilamanye amaluba ahlumayo phezulu amhlophe

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu lesi isihlahlakazana siyalungiswa ngabantu abakwaziyo ngezemvelo lezomdabuko ukuthi belaphe abantu izifo ezitshiyeneyo ezingahlanganisela uvukuzane, lezinye nje ezokuthi bahlambe imizimba yabo, bahlale behlambulukile ngaphakathi.

Izihlahlakazana ezinengi ezingamahlamvu eyimihlobohlobo etshiyeneyo izihlahlakazana lezi zimelelwe ukulungiswa kuhle ukuze zelaphe. Ziyachola njalo ezinye zakhona kusebenze umhluzi wazo okuhlanganisela kanye lempande zakhona lazo ziyasebenza njalo ukwelapha.

Isihlahla esingumuthi wesintu, lesi isihlahla silamahlamvu aluhlaza sibelabo abantwana phezulu. Isihlahla lesi sithelile njalo siyelapha izifo ezitshiyeneyo ngokwesintu langokomdabu. Laba abakwaziyo abazingcitshi bayakwazi ukuyilungisa limithi ukuze yelaphe kakuhle

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu isihlahlakazana lesi siyelapha izifo ezitshiyeneyo njalo siyasetshenziswa ukuhlamba imizimba yabantu ukuze ihlale ilempilakahle .Abantu obabona ngezesintu yibo abaziyo ukusilungisa ukuze sisebenze kakhuhle

Umuthi wesintu olamahlamvu aluhlaza, umuthi lo usetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo njalo uyanaba phansi enhlabathini. Umile phakathi laphakathi kwamadwala atshiyeneyo, umuthi lo usetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo omunye uyagxotshwa kube ngumhluzi kuthi omunye uyahlikihlelwa lapho okuzwakala khona ubuhlungu.

Isihlahla esisetshenziswa ngabantu ukuzelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lesi isihlalhla silamahlamvu aluhlaza. Siyalungiswa kuhle ngendlela yaso, ukuze selaphe okuqondileyo. Labo abazingcitshi kwezempilakahle, langokwesintu, bayakwazi ukusilungisa lesisihlahla.

Umuthi wesintu umuthi lo ulamahlamvu aluhlaza ubusiba labantwana abangani libhola ababomvu, lumuthi uyasebenza ukwelapha izifo ezitshiye tshiyeneyo, abazingcitshi kwezempilakahle ezesintu bayawomisa lumuthi bawuchole ube yi mpuphu ubusu selapha izifo ezinengi.

Obaba labomama abagqoke eziluhlaza izikhipha babonisa ngokuhlanyelwa kwecena, icena lingumuthi osebenza kakhulu ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo ikanye lokulapheni izifunyo nxa zingezwa kuhle.

Imithi eyimihlobo etshiyeneyo. Leyi imithi ihlanganisela isigubhu leso esaziwayo ukuthi siyahlamba imizimba yabo baba ukuze baqine kwezocansi njalo ikhona eminye imihlobo yemithi etshiyeneyo elapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yokwelapha yesintu leyi imithi isezigubhini ezilembala etshiyeneyo. Imithi le eminye ngeyokuhlamba isisu eminye ngeyokugeza nje abantu begeza ukukhipha iminyama lokunye nje okutshiyeneyo okuphathelanw lokomoya. Izigubhu lezi zilezivalo ezilembala etshiyeneyo njalo.

Isihlahlakazana esingumuthi wokwelapha izifo ezitshiyeneyo ngokwesintu. Labo abazingcitshi ekuboneni ngezesintu lezomdabu bayakwazi ukuzilungisa lezizihlahla ukuze zilungele ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu isihlahlakazana lesi sitholakala kakhulu phakathi kwamadwala kanye lasemkekeni yemduli lesi sihlahlakazana siyalungiswa kakahle laba abayizingcitshi kwezesintu ukuze selaphe.

Izihlahlakazana ezitshiyeneyo eziyimithi yokwelapha izihlahlakazana lezi zilamahlamvu aluhlaza tshoko ubesokusithi izihlahlakazana ziyalungiswa zingcitshi ezempilakahle zesintu ezomdabuko ukuze zelaphe kuhle abantu abaphathekileyo

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu esiyelaphayo izifo ezitshiye tshiyeneyo, isihlahlakazana lesi sithelile abantwana abancinyane, sisetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo ukuze siyelaphe, singagxotshwa sinathwe umhluzi waso noma nje sihlikihlelwe lapho okuyabe kulobu hlungu khona.

Ichena elingumuthi oyelapha izifo ezitshiye tshiyeneyo ichena liyasetshenziswa ukugcoba ejwabini ukuze libe butshelezi njalo ichena liyasebenza ekwelapheni umkhuhlane wezilonda liyanathwa njalo ukwelapha izifo ezitshiye tshiyeneyo.

Isihlahla esikhulu njalo esilamahlamvu aluhlaza, njalo esilabantwana abangama bhola aluhlaza, isihlahla lesi singu muthi oyelaphayo izifo ezitshiyeneyo ingcitshi kwezesintu lomdabu ziyazi ukusilungisa isihlahla lesi ukize selaphe kakuhle.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza zibe lamaluba aphezulu angani alombala obomvu. Izihlahlakazana lezi zisetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo yilaba abazingcitshi emithini yesintu. Lezi izihlahlakazana zisetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo ezinye ziyahlikihlelwa kuthi njalo ezinye ziyanathwa imihluzi yazo ezinye ziyagejwa kusetshenziswe impande zaso.

Izihlahla ezimila egangeni ziyimithi ikakhulu lezi esilamaluba lamahlanvu aluhlaza ziyasetshenziswa ukulapha izifo ezitshiyeneyo kulabo ababona ngezomdabuko lomuthi wesintu.

Isihlahla esisebenzayo ukwelapha ngokomuthi wesintu, isihlahla lesi ngesiNdebele sibizwa kuthiwa ngumsehla. Isihlahla lesi silamahlamvu nje amancane, sisebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo njalo sisebenza ngendlela ezitshiyeneyo.

Imithi yesintu eyokwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo. Kukhona njalo izithelo ezifana labo lemoni eziyizo ezelapha izifo ezifana okukhwehlela lophepha okuhlanganisela lokugula isifuba Le imithi iyalungiswa ukuze yelaphe kakhuhle izifo ebantwini abaphathekileyo

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza lesi isihlahla singumuthi wesintu siyalungiswa ngendlela waso ukuze selaphe kuyasetshenziswa amahlamvu aso noma kusetshenziswe impande zazo ukuthi selaphe izifo.

Isihlahla kumbe ifulawuzi elingumuthi wesintu leli ifulawuzi lilamahlamvu aluhlaza kube sokusithi liyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngokwesintu njalo lisebenza ngokwelapha lisetshenziswa amahlamvu loba impande zalo

Iluba elingumuthi wesintu. Leli iluba liyasetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyatshiyeneyo ezihlanganisela imvukuzane lezinye izilonda ezingapholiyo kalula njalo uyalungisw ayilabo ababona ngezomdabuko.

Isihlahla esingumuthi owesintu lesi isihlahla siyanaba phansi emhlabathini sitholakala engangeni njalo silamahlamvu aluhlaza siyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo njalo siyalungisa kakuhle yilabo abezingcitshi kwezempilakahle okwesintu lokodabuko.